You see enh to make sure say I deyyy run my parole everyday, to make sure say I survive no be easy tin but I go jus give you a brief breakdown as e dey go for insihe my for here. See enh first and foremost, if I first wake the first tin wey I dey do na to carry my phone because e get some market wen I dey put for my Whatsapp wey I take dey sell give my pipu. For instance, I dey help my friends dey sell their car. Also, I dey help some of my friends dey do sell their property if dey wan comot for the country. All dose kain levels I dey do jama jama So my first shop um na my Whatsapp na im e dey. After dat so I'll come enter street. Now for the street, no be say e easy. Where I dey hustle for the street na for inside computa village. If I enter computa village base on say one or two naa, I get my own shop where I stay dey sell phones, where I dey dey take dey sell lappy and all those kain tins. Na dere I dey dey cause some people don know me now, I don dey do dis business for many many many many years now. So if I enter computa village, customers go call me, “where I dey?”. I go supply phones give some people. Customer wey I don get appointment wit, wey wan come shop, come see as e dey go, dem sef go enta, you know, you go sell. By this time now I don dey talk like dat kain twelve pm, make I don dey see money for food to chop morning food. If God do am, we go fit sell big tin to carry big money go house and at the same time, if na small money we see, we go carry am go house because any in anything we have to give thanks to God. No matter theee the situation. Whether the money wey we see e big or the money wey we see e small, you dey feel me. So after dat, around dat kain six pm I enta street back, you know, to dey wit some of my friends. Ask dem wetin be the update, wetin be the, wetin dey happen for street now, wetin dey bring money. You go still see some kain person wey dey try sell something for we your for we area there. If na house dey wan sell, we near there, dey sell am, dey collect money, dey share give us base on we na street boys na, na we get the street. So you dey feel me now. So all dis na no matter what, person don see one or two, make person take hold bodi.